Hodhishsha, hodhishshaho yaa mitu ollinni wole olla mite gobbanni wole gobba hodhisanonkereti kaameella dhoqi-dhoqe basikilitenna woloottano kore labbinore hodhishshaho yinne woshshineemmo.

hodhishshaho yaa mittu olliinni wole ollaa mitte gobbanni wole gobba hodhisannonkere hodhishshaho yine woshshineemmo lawishshaho kaameela, xoqqi xoqqe, bayiisikiiliitanna wolootano kore labbannoreeti.

amma'no amma'note yineemmoti babbaxxino daga kaaliiqqinssa kalanqonsaha maga'nitanno bude amma'note yine woshshineemmo kaaliiqqinsa kalanqonsaha maga'nitanno gara amma'note yine woshshineemmo

seensille seensilleho yineemmohu xumilleho woy biinfilleho horonsi'neemmore lede biinfille aannonkere goowaho wodhineemmoha uddi'neemmmo udiinne hattono ngate wodhineemmo saate wolootuno kore lawannore biinfille aannonkereeti.

murote yaa kalaqamunni muxxino muronna mannu kaaseena muxioete kuni lamenti kalaqamunni mannaho jawa horo uuyiitanno yaate muro mach beettira jawa horo afixino muro mannu kaaseena fultaatinna kalaqamuyi fultanno muro no.

Owaante owaante yaa mitte daga hasidhinore woyi hasattonsa wonshine assinayinsawoyite owaante uyinoyi yine woshshinanni hasidhinore woyi hasattonsa wonshate owaantete yaa.

harate yaa mittu olliinni wole ollaa harate daa''attote yaa mittu olliira nookkire haarore ha'ne wolu olliira daa''attate darama yaa hudetenni poletikuninna wolootu qarrinni mitte hee'noonni olliinni wole ollaa harate.

Ama'no ama'note yaa mannu kalaqinonsaha kaaliiqi maga'ne heerano gara ama'note yine woshshineemmo kalaqinonsaha kaaliiqi Maga'ne heerano dana ama'note yine woshshineemmo.

Elekitironkisete yineemmoti caabbichu wolqanni loossanore baalla xaphi assine elekitironkisete yine woshshineemmo lawishshaho elekitironkisete yineemmori mobale labbinori labitophe, computerenna woleno kuri.

Politika politikaho ya mitte motuma masaganni no masagano motumanasa masagate horonsidhano hayyo motimanasa masagate hirosidhano hayyoti politiku

Sicconna badooshe, sicconna badooshe yineemmohu mite gobbatta mayimmase qoososena ewelummase kulanohu sicconna badoosheho yineemmo lawishshaho tophiyu gobbara umisehu siccunna badooshu noose.

muuziiqa muziiqaho yaa faarsono ikko sirba tunse qineesse macciishshate biifanno gede assannonkeha muuziiqaho yineemmo lawishshaho giraarete muziiqi maasinqote muziiqi suusullete muziiqi wolootuno kure labbaari no.

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yaa kalaqamunni baattote ofollanni kalaqamu jiro woyi dubbu muronni kuriuunni biifise xunse kalaqinore gangalatete darga kalaqonna qooxeessa yinanni.

safote latishsha safote latishsha yineemmohu dagate balaxo uyiine loonsanni latishshubba safote latishshuwa yine woshshinanni lawishshaho doogo caabbichu wayi woloottano kuri labbaari safote latishsha yine woshshinanni

adawu agaraano adawu agaraano yineemmoti mitte gobbaha seera wodhitino sa'annohanna seeransa agarsiissannore adawu agaraano yineemmo mitte gobbaha wodhitinoha seera sa'annohanna seeransa agarsiissannore adawu agaraano yineemmo.

Daddallo, daddalloho yaa hidhanna hirate ikkittoti yinne woshshinanni, hidhanna hirate ikkitto daddalloho yinne woshshinanni ,daddalloho yaa hidhanna hirate ikkittoti daddalloho yinnannihu.

poletika poletikaho yaa mitte gobba massagganni noo massagaano mootummansa massagganno hayyo poletikaho yine woshshinanni mootumma massagate yine horonsi'nanni hayyo poletikaho yine woshshinanni.

Hodhishsha, hodhishshaho yineemmohu mitu ollinni wole olla mite gobbanni wole gobba hodhissanonkere hodhishshaho yine woshshineemmo lawishshaho kaameela dhoqidhoqe, basikilite woloottano kure labbano hodhishshoti no.

Maxxaafa maxxaafaho ya nabawate nabawanotte boreesinne qinesinne shiqinshoniha maxxaafaho yine woshinemo maxxaafu gidosi jawa egeno anfohu nabawanotte booreesinne qineesine shiqinshoniho

supperimaarkeettete mirte yineemmoti ashshagame shiqewoore intayyire anagayiire buudhinayi saamunao qiwaateo woloottano kuriu labbinore supperimaarkeetttete mirte yinannai

muronna laalo winxeenna mure laale guma aanonkere muronna laalo yine woshineemmo winxeenna mure laale guma aannonkere muronna laalo yine woshshineemmo winxeenna mure laale guma aannonkereeti.

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yineemmohu manchu barra loosiranni daafuranni dafanni hose hashsha maatesi ledo gale fule teesso assire heeranno mine minenna gallanni mine yineemmo kuni minunna kallanni mini manchi beettira qara coyeeti.

Owaante, owaantete yaa mittu hasire daayiinore asattosi woyi hajosi tirreeenna hajosi afire hara yaa owaante uuyiinonnisi woyim owaante afirino yine woshshinanni. Owaante afirino yinanni

Seensile, seensile yineemmohu xume woyi biinfile aanonkere goowaho wodhineemmo culiki angate wodhineemmo saate lekkate wodhineemmo koatteo laware seensile woyi xumile aanonekereti seensileho yineemmorichi.

mininna biirote uduunicho mini uduunicho yineemmori maatete ledo mine horonsi'nannireeti biirote uduunne yineemmori loosu harinshora biirote horonsi'nanni uduunne biirote yine woshshinanni.

biifisa biifisate yaa mittoricho la*ate baxisannonna seyaanno gede assine xunsate la"ate baxisanno gedenna seyaanno gede assine biinfokkiricho xunsa biifisate yine woshshinanni xunsa biifisate.

Odoo, odoote yaa haaroricho anfokkihura duduwa woyi ku'la haarore ikkinore wole anfokkihura massine odeessa woyi ku'la odoote yine woshshinanni woleho haarore ku'la woyi odeessa odoote yine woshshinanni.

Hara, hara yaa mitu ollinni wole olla harate, daa"atto yaa mitu ollira nookkire wolu ollira la"ate woyi daa"atate ,daramate yaa hudeteninna babbaxxino poletiku qarrubbanni hee'nonni gobbanni agurre wole gobba harate.

Baattote ofollonna dhaggese, kalaqamunni babbaxxino dani ofolla afidhino taalasho baattote ofolla no, lagichame ,ilalame no yaate ,taalasho ilalame baattote ofollo no.

Baattote ofollanna dhaggese, baatto kalaqamunni babbaxxino dana afidhino lagichame, ilalame, bobodame baattote ofolla dani no yaate.

Elekitroonikise, elekitiroonikise yineemmori caabbichu wolqanni loosannore elekitiroonikisete yine woshshineemmo lawishshaho caabbichu wolqayi loosannore silke woyi moobaayiile, lapitoppe kompuuterenna wolootta.

daganna maate daganna maate yineemmoti umisehu coyiidhanno afii nooseta wodho woga seeru nooseta daganna maate yine woshshineemmo umisehu coyiidhanno afii nooseta woga wodho seeru nooseta daganna maate yineemmo

koatte koatte yaa lekkate wodhineemmote koatte lekkate wodhineemmote lekkanke babbaxino gufichinna utu qasannonkekki gede agartanotenna lekkankera xumme woyi biinfille uyiitannoet.

giwinna giwirinnahoo yaa baato losi'ne gallanni garanna saada allaa'line hee'nanni gara giwirinaho yine woshinanni baato loosi'ne gallanni garana saada allaa'line galanni gara giwirinaho yine woshinanni

Sagale, sagalete yineemmohu inte huribbaxinenna hurbateho ikkanore sagalete yinne woshshineemmo ,sagale manchi beetti heeshshora qara coyiti ,sagale inte hurbaxinenna sagale ikkanore sagalete yineemmo

Daganna matte dagana matte yinemoti umisehu wogga wodha serunna coyidhano afi nosetta daganna mattete yinemo umisehu wogga wodhonna seeru coyidhani afi nosetta daganna matte yinemo

borrote uduunne, borrote uduunne yineemmohu borro borreessate horonsi'neemmo uduunne boroote uduunne yineemmo, biire, dafitara, laaphise, irsaasenna wolootanno lawinore borrote uduunne yineeemmo.

daganna maate daganna maate yineemoti umisehu coyiixanno afii nooseta woxo, seerunna woga nooseta daganna maate yine woshshineemmo mittu cooyiixanno afii woga, woxonna seeru noosete.

faashine faashinete yineemmori haarori yanna yannateyi shiqawoori uddi'nayiiri lekkate wodhinaiiri wolootano kuri"u lawonnori haaruri yanna yannateyi shiqannore faashinete yine woshshineemmo

Agatto, agattote yaa du'nnamancho agate horonisinnannire agatotte yinnanni. Alikoletenna alkolete qulawa ikkitino agato no, lawishaho biiru, wayi, lasilaasu, ado wolootuno kore labanore agatotte yine woshinanni

Sagale sagalete yaa hurbaxine intenna sagale ikkanore sagalete yinne woshshineemmo sagale manchi beetti heeshshora qara coyte sagale manchi beettira qara coyiti.

Ama'no yaa mannu kalaqinonsaha kaaliiqi danna ama'note yinne woshshineemmo mannu kalaqinonsaha kaaliiqi maga'ne heerano danna ama'note yinne woshshineemmo.

owaante owaantete yaa mittu manchi woyi mitte daga hasire dayiinota hasattonsa wonsha woy hajonsa tira owaantete yinanni woyi owaante uyiinoonni yine woshshinanni.

Daddalo, daddaloho yaa hidhanna hirate ikkitto daddaloho yine woshshinanni hidhana hirate ikkitto daddaloho yine woshshinanni ,daddaloho yaa hidhanna hirate ikkitto daddaloho yine woshshinanni.

hara hara yaa mittu olliinni wole ollaa harate daa''atto yaa mittu olliira nookkire ha'ne wolu olliira daa'atate daramate yaa hudetenni moolletenninna babbaxewo qarrinni daramme wole ollaa harate.

Agattote yaa du'namancho angannire agattote yine woshshinanni alikolete agattonna alikolete qulaawa ikkitino agatto no yaate lasilasu biiru haraqe waayi addo"oo lawinore du'namancho koreo agattote yine woshshinanni.

odoo odoote yaa haarore woleho anfokkihura kula woyi haarore odeessa odoote yine woshshinanni haarore anfokkihura kula woyi odeessa odoote yine woshshinanni haarore anfokkihura kula woyi odeessate.

bununna sagalete mine bununna sagalete mine yineemohu buna ange sagale hurbaaxinanni owaante afi'nanni mine bununna sagalete mine yine woshshineemo buna ange sagale hurbaaxinanni owaante afi'nanni mine bununna sagalete mine yineemo.

boohaarranni mereersha boohaarranni mereersha yineemmohu mannu fano yannara maatesi ledo mare boohaarate qixxeessinoonni mereersha boohaarranni mereershsha yineemmo fano yanna ledo maatesi ledo mare gangalatate qixeessinoonni mereershaati.

Babbaxxino dani uduuni no horosininno akatisinino ikko babbaxxino dani uduuni no yaate lawishshaho mini uduuninna biirote uduuni mini uduuni mini horora horonsi'nanniho biirote uduuni biirote loosu harinshora horonsi'nanniho.

Godo'le, godo'le yaa babbaxxitino dani godo'le no yaate lekkate kaase godo'le, angate kaase godo'lenna wolootuno kore lawinori gobba gobbate ledo heewissattano godo'le tene godo'lete yine woshshinanni.

Addawu agarano addawu agarano yenemohu mitte gobbaha wogga wodho seerasse sa"anoha agaritano agaranno addawu agarano yinemo mitte gobbaha seera agartano agarano addawu agarano yine woshinemo

Afantino gashshaanonna annuwa yineemmori ,afantino gashshaano gobba massagani noo massagaanoti ,afantino annuwa yineemmori jajjabbanu budu geerri afantino annuwa yine woshshineemmo.

amma'no amma'note yaa kaaliqi maga'nine hee'nanni gara amma'note yine woshshinanni mannu kalaqinonsaha kaaliqi maga'ne heeranno dana amma'note yine woshshinay

bunu minenna sagalete mine bununna sagalete mine yineemmohu buna ange sagale hurbaaxxinanni owaante afi'nara qixxeessinoonni mine bununna sagalete yine woshshinanni

elekitiroonikise elektiroonikesete yineemmoti caabbichu wolqanni loossannota wo'manka caabbichu wolqanni loosannore elektiroonikisete yineemmo lawishshaho mobayiile laapitoppe kompiiterenna woloottano kyri lawannoreeti

sicconna badooshshe sicconna badoosheho yineemohu mitte gobbara mayiimase kulannori woyi ewelummase kulannori umiseha ikinoricho siccohonna badoosheho yineemo lawishshaho tophiyuu gobbara umisehu siccunna badooshu noose

Baabaaxino danni uduni no yatte babaxino dani horosininna horinsinayi baseni baxano dani udunni no lawishaho minni uduni mine horonsinaniho birote uduni birote horora loosu harishora horonsinayiho koni garinni base basesinni baabaaxino danni uduni no

Hodhishsha hodhishsha yineemo woyiite mitte gobbani wole gobba hodhisanoha kaameela, bayiiskiliite woleno kone lawanoreetti

Muro, muro yineemmoti winxenna laale guma aanonkere muro yineemmo, muro yineemmori manchi beetti wixenanna kalaqamunni fultinote muro manchi beettira lowo horo uyittano, ittate ikko foolate ayarete lowo horo uyittano.

godo'le godo'le yaa babbaxxitino dani godo'le no lekkate kaase godo'le angate kaase godo'le dodansho budu godo'le labbinori gobba gobbate ledo ti'i te'ee ledo heewisantanno godo'lubba kuri xaphi assine godo'lete yine woshshinanni.

Borrote uduune, borrote uduune yineemmohu borro borreessate horonsi'nanni uduune borrote uduune yine woshshineemmo lawishshaho dafittara biire irsase laphisenna woloottano kuri lawanoreti.

hara hara yaa mittu olliinni mitto ollaa harate daato yaa mittu ollira nooykire wolu olliira ha'ne daatate daramate yaa mittu olliinni wole olla injiinokki korkaatinni daramate

minenna gallanni mine, minenna gallanni mine yineemmohu mannu loosi'ra daafuray hose hashsha umo wore gala manna maatesi ledo hee're teesso assi're hee'ranno mine gallanni mine woshineemmo

Borrote uduune, borrote uduune yineemmohu borro borreessate horonsineemmo uduune borrote uduune yine woshshineemmo dafitara biire irsase laphisenna woloottano kore labbinore borrote uduune yine woshshineemmo.

mininna biirote uduunni mini uduunni mine maatete ledo mini horora horonsi'neemmoho biirote uduunni kayiinni biirote loosu harinshora horonsi'neemmoho uduunneeti biirote loosu harinshora horonsi'neemmoha biirote uduunneeti yine woshshineemmo.

Mini uduune, mini uduune yineemmohu mini horora horonsi'neemmo uduune mini uduune yine woshshineemmo mine maatete ledo horonsi'neemmore gonxanni daalasi, ofollinanni barcimi sagale loosi'nanniri wolootuno mini uduune mini uduuneti yine woshshineemmo.

Maxaafa, maxaafaho yaa nabbawanote qinano gede assine borreesine nabbawate giddosi jawa egenno worre qinesine shiqqinsoniha maxaafaho yine woshshinanni maxaafaho yine woshshinanni.

muro murote yaa mannu kaaseenna fulteyootenna kalaqamuyi fulteyoote tini muro manchi beettira jawa horo afidhino yaate itate foolate lowo horo uyiitanno yaate

Mini uduune mini uduune yine woshineemori mini horora horonsineemo uduunicho moni uduune yine woshineemo maatete ledo mini horora horonsinemo uduunicho mini uduune yine woshineemo

baattote ofollanna xaggese kalaqamunni baatto xe"ichaame, ilalaamenna bobbodaame babbaxitino dani baattote ofolla no yaate xaggese garinni kalaqamunninna baatto xeenu hoshooshanninna babbaxino garinii ikitanno.

Agatto, agattote yineemmori angeemmore agattote yinemmo angeemmore lawishshaho lasilaasa ado biira waa, wolootano kuri lawinore du'namaancho angannire agattote yineemmo.

Daganna maate daganna maate yineemmoti umiseha coyidhano afoo woga seeranna woga afidhinotta daganna maate yine woshshineemmo , umiseha coyidhano afoo seera woga wodho afidhinotta daganna maate yinanni.

seensille. seensilleho yineemmohu biinfilleho woy xumilleho horoonsi'neemmore seensileho yine woshshineemmo goowaho wodhineemmori angate wodhineemmo saate goowaho wodhineemmo culki lekkate wodhineemmo ko"attenna wolootuno kore lawawooreeti.

Mininna biirote uduune, mini uduune konne mine maatete ledo mini horora horonsi'neemmo uduune mini uduune yineemmo biirote uduuni kayinni biirote hajjora calla horonsi'neemmo uduune biirote uduune yine woshshinanni.

Hara yaa mittu oloni wole olaa hara daa`atote yaa mittu olira noikire wolu oliiramare daa`atate daramate yaa mittu olini udeteni woyi babaxitino harate

seesa seesa yaa dhu'mate woy biifate horonsi'neemoreeti lawishshaho buudhineemo shitto wodhineemo caami uddi'neemo uduunni goowaho wodhineemo culkiuu kuri baalu seesate woy dhu'mate hooronsi'neemoreeti

amma'no amma'note yaa mannu kalaqinonsaha kaaliiqa maga'ne hee'ranno gara amma'note yine woshhsineemmo, mannu kalaqinonsaha kaaliiqi maga'ne hee'ranno dana amma'note yine woshshineemmo.

Dadalo dadaloho yaa hidhana hirate dadaloho yine woshinani hidhana hirate ikito dadaloho yine woshinani hidhana hirate ikito dadaloho yine woshinano dadaloho yaa hidhana hirate ikitooti

mini uduunne mini uduunne yine woshshineemmohu xaphooma mini horora horonsi'neemmo uduunne mini uduunne yine woshshinanni gonxayi daallasa sagale loosi'neemmerenna wolootano kuri labbinore

Giwirinna, giwirinaho yaa baato loosine galanni garanna saada alaline galanni gara giwirinaho yine woshinnanni, baato loosine galanni garanna saada alaline galanni gara giwitinnaho yine woshinanni.

bunu minenna sagalete mine buna ange sagale hurbaaxinanni owante afi'nanni mine bununna saglete mine yine woshshineemmo buna ange sagale hurbaa'xinanni afi'nanni mineeti

Mininna biirote uduune, minni uduune yineemohu mini hororra horonsi'neemoho biirote uduunni kayini biirote ufuune yineemohu kayini biirote loosu harinshora horonsi'neemoho yine biirote uduune yine woshineemo mini uduunni mine maatete ledo mini horora horonsi'neemoho

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshano yineemmori jajjabbaannu gobba gashshitino gashshaano afantino gashshaano yineemmo afantino annuwa yineemmori jajjabaannu gobbate budu geerrinna jajjabannu gobbate annuwaati

Owaante, owaantete yaa mittu manni woyi mitte daga assinansara hasidhe dagewoore assineennansa hadhawo wote owaantete yineemmo. Owaante yine woshshineemmo

daganna maate daganna maate yineemmoti umiseha woga seera budenna coyiidhanno afoo afidhinota daganna maate yine woshshineemmo umiseha woga wodho seeranna coyiidhanno afoo afidhinote.

Egenshiisha, egenshisha yaa mittowa waayi dayiro ku'lanonkehanna egensiisanonkeha egenshishaho lawishshaho mayi nooro marre horonsi'neemmo gede kowicho kuriri no yaanonkeho egenshiishu.

daddalo daddalo yaa hidhanna hiramate ikkitubba daddalo yine woshshinanni daddalo yaa hidhanna hirate ikkitubba daddaloho yine woshshinanni hidhanna hirate ikkitoti daddalu.

Daddaloho yaa hidhanna hiramate ikkito daddaloho yinanni hirre ka'ne hidhanna hirate ikkito daddaloho yine woshshinanni

mininna biirote uduunnicho mini uduunne yineemmohu mini horora horoonsi'neemmoho biirote uduunne yineemmohu biirote horora horoonsi'neemmoha biirote uduunne yine woshshinanni

maashiinubba maashiinubbate yineemohu yanna yannatenni haarurichi wolqa manuuyiita gudannorenna seeda yanna axxannore muleyi loose uyiitanketi gidu maashine injeeru maashine uduune hayiishi'nayi maashine woolotano kore labbannoreeti.

Seesa seesaho yinemohu xu'me woy binfile anonkereti xu'me woy binfile anonkere seesaho yine woshinemo budhinemo shitoo gowaho wodhinemo culikaonna wolotuni kuni xu'me ledankere seesaho yinemo

kalaqonna qooxeessa babbaxxino dani kalaqinna qooxeessi no yaate lawishshaho baattote ofollinyi murotenninna dubbu jironni babbaxxino dani kalaqinna qooxeessu la"ate baxisannohu gangalatate ikkanno qooxeessi no yaate.

Hodhisha hodhishaho yine woshenemohu mittu olinni wole olla mitte gobbanni wolle goba hara harankere woyi hodhisankere hodhishaho yine woshinemo lawishaho kamella dhoqidhoqe basikikitenna wokitta kore labanoreti

sumuda sumudaho yaa mitturichira mayiimasi woye ewelummasi kulannore malaatinse worronni malaate sumudaho yine worranni mitturichira mayiimasi woye ewelummasi kulannore malaatinse worronni malaate.

koatte koatte lekkate wodhineemmote koatte lekkate wodhineemmote lekkanke babbaxino gufichininna babbaxino uti qasaankekki gede agartanonkete hakkii saeennano lekkankera xumille leddanote

Mini uduune, mini uduune yineemmohu mini horora horonsi'neemmore xaphi assine mini uduune yineemmo gonxanni daalassa, sagale loosi'nayire uduune hayishi'nannire, woloottano mine maatete ledo horonsi'neemmo uduune mini uduune yineemmo.

Boohaarranna mereersha boohaarranni mereersha yaa mannu fano yannasira maatesi ledo mare ofollannowa booharranni mereersha yine woshshinanni lawishshaho boohaarranni mereersha yaa boohaarate qixxeessinoonni mereershubba hakko marre boohaarranniwaati

sumuda sumudaho yaa malaateho mitturichi ewelummasi kulaare ayiimmasi ewelumma kulaare malaatinse woroonni malaate sumudaho yine woshinanni, ewelummasi kulate malaatinse worroonni malaateeti.

Amma'no amma'no yaa mannu kalaqinonsaha kaaliiqi maga'ne heeranno gara amma'note yine woshshineemmo mannu kaaliiqi maga'ne heeranno gara amma'note yine woshshineemmo

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yineemmohu manchu barra dafa daafurayi loosirayi hosiro hashsha maatesi ledo umo worannowa woyi teesso assire heerannowa minenna gallanni mine yineemmo

Supperimarkeettete mirte yineemmori ashshagame shiqeyoore intayiire angyaiire hayyeshi'nayi saamuna buudhinayi qiwaateo mittowa shiqe gamba yiinore mitte suuqera afi'nannireeti

Sumuda, sumudaho yaa miturichita ewelumasi woyi mayimasi kulanore malatinsonni malate sumudaho yine woshinanni, sumundonni woyi malatinsonni malate ewelumma kulara miturichira sumudaho yine woshinanni

koatte koatte yaa lekkate wodhinannite koatte yaa lekkate wodhinannite lekkanke babbaxitinno utu qasaankekki gedenna gufo gantaankekki gede agaratenna xumillehono kaa'litannonkete koatte

ijjaara ijjaaraho yinemohu haarotte minna woyyi minna hananfe minanni hananonni minne ijjaaraho yinne woshinemo ijjaaru haro minanni henonni mine minna hananfe minanni henonni mine ijjaaraho yine woshinemo

giwirinna giwirinna yaa baatto loosi'ne gallanni garanna saada allaa'line hee'nanni gara giwirinnaho yine woshshinanni baatto loosi'ne gallanni garanna saada allaa'line hee'nanni gara giwirinnaho yine woshshinanni.

Electronkse electronkse chabichu wolqani loosanore electronlse yine woshineemo

adawu agaraano adawu agaraano yineemmoti mitte gobbaha woga seera sa'annore seera agartannore adawu agaraano yineemmo mitte gobbaha seera agartannore adawu agaraano yine woshshineemmo.

Kalaqonna qoxxeessa, babbaxino danni kalaqinna qoxxeesu no yaate lawishshaho kalaqamunni murotenni baattote ofolla dannina kalaqamu saadanni babbaxxitino qoxxeesa la"atenna gangalattate biinfoho.

Seensile yineemmori xumile woyi biinfile aanonkere seensile yinne woshshineemmo lawishshaho goowaho wodhineemmoricho woyi culkao lawinore wolootuno xumile ledanore maccate wodhineemmore butichao kuri xaphi assine seensile ledanore seensileho yineemmo.

Sumuda sumudaho yaa mitturichiha ewelumma kulannoha malaatinsoonni malaate woyi sumundoonniha sumudaho yine woshshinanni mitturichiha umosi ewelumma kulanno maaate woyi malaatinsoonniha sumudaho yine woshshinanni

muziiqa muuziqa yineemmori faarsono ikko sirbano xunse macciishshanote qineessannonkeha muziiqaho yineemmo kiraarete muzuqi masinqote musuuqi suusullete musuuqi dibeoona wolootuno kore lawewori

bunu minenna sagalete mini. bunu minenna sagalete mini yineemmohu buna ange sagale intanni owaante afi'nanni mine bununna sagalete mineeti yine woshshinanni buna ange sagale inte owaante afi'nanni mineeti

faashine faashinete yaa haaro haarore yanna yannatenni qixxeessi'neenna qinaawe shiqishaannire faashinete yine woshshinanni lawishshaho faashhshinete yine uddi'nay uduunne wodhinay koatteo haaro haarore qixxeessinayire

ijara ijaraho ya horote mina hananfe minanni henonni minne ijaraho yine woshinanni harote minna hananfe minanni henonni minne ijaraho yine woshinanni harote mina hananfe minanni henonni mine

safote latishsha safote latishshaati yineemmohu dagate balaxo uune loonsanni latishshubba safote latishsha yine woshshineemmo lawishshaho doogo caabbichu wayii fayyimmate uurrinshshinna rosu yineemmori.

borrote uduunne borrote uduunne yineemmohu borro borreessate horonsi'neemmo uduunne borrote uduunne yine woshshineemmo dafitara, biire, laaphise, irsaasenna wolootano kore labbanoreeti

amma'no amma'note yaa mannu kalaqinosaha kaliiqinsa maga'ne heeranno maga'note dana amma'note yine woshshinanni kaaliqinsa maga'ne heeranno yine woshshinanni amma'note yine woshinanni.

Muziiqa muziiqaho yaa faarso ikko sirba macciishshanote qinese biifise xunsanokkeho lawishshaho kirare muziiqi, masinqote muziiqi, susulete muziiqi, dibbeo labbinoreti.

safote latishsha. safote latishshaati yineemmohu dagate balaxo uune loonsanni latishshubba dagate loonsayii latishshubba safote latishsha yineemmo lawishshaho doogo wayii caabbichu fayyimate uurrinshanna rosu minnaoo labbinoreeti

Faashiine. Faashiinete yineemmori haarurichi yanna yannatenni qinaawe daannore udhi'nayire, lekkate wodhinayire, wolootano haaru haaruri qinaawe daannore faashinete yine woshshineemmo.

Umu danancho, mayatinna labbahu umu danancho assiranohu budu noosi yaate, wogate garinni labbalu mudhano woyi ajishirano, mayiti kayinni umose amaxittano eella qolte.

Odoo odoote yaa haaroricho anfokihura woleho odeessa woy kula odoote yinanni. Mittoricho wolu anfokkihura kula woyi odeessa odoote yine woshshinanni. Odoote yinanni.

Mininna dubbu saada minni saada yinemoti mine galitanotte kayinni dubbu saada yinemoti dubboho galitanotte minni saada yinemori bottu saa harichu gibba saada yinemori abomma dobicho dagunchonna wolotano kore lawanoreti

bunu minenna sagalete mini. bunu minenna sagalete mine yineemmohu buna ange sagale hurbaaxxinanni owaante afi'nanni mine bununna sagalete mine yinanni buna ange sagale hurbaaxxinanni owaante afi'nanni mineeti.

Mini uduune mini uduune yinemohu mini horora horonsinani uduune mini uduune yine woshineemo lawishaho mini giddo horonsinemori gonxayiri intayir ofolinayiri babaxewore kore lawano uduunet

Mininna dubbu saada mini saada yineemmoti mine mine galtenna mine mannu ledo galtannote dubbu saada yineemmoti kayinni dubboho galtannote ambooma doobbicho daguncho mini saada yineemmoti saa gerechonna me"icho wolootano kore lawinoreeti.

muronna laalo muronna laalo yineemmorii winxeenna mure laale guma aannonkere muronna laalo yine woshshineemmo winxeenna mure laale guma aannonkere muronna laalo yineemmori papaya manago awukaatonna wolootano kore lawinore

Baattote ofollonna dhaggese, kalaqamunni baatto babbaxino danna ofollo afidhino ilalame lagichame taalasho baattote ofollo afidhino yaate, ilalame lagichamenna taalame baattote ofollo afidhino.

Poletika, poletikaho yaa mootuma gashshite noo gashshaano mootuma massagate horonsidhanoha hayyo poletikaho yine woshshineemmo mootuma massagate horonsidhano hayyoti.

hodhishsha. hodhishshaho yineemmori mittu olliinni wole ollaa mitte gobbanni wole gobba hodhisanonkereeti lawishshaho la'nummoha dhoqidhoqqe baysikilliite kaameelunna wolootuno kore labbannoreeti

hayyonna bude hayyonna bude yineemohu hayyo woyi busulle horronsi'ne budunni budunni loonsaniri haamaturi no lawishshaho shimaane ganttannori hayyonna bude horonsixe dagate horo aanore diphinayiire udiinayiire loosanno.

agatto agattote yineemmoti du'namaancho agate horonsi'nemmore angeemmore agattote yine woshshineemmo lasilaassa, biira, waa, adonna wole wole labbinore agattote.

Murona laalo, winxenna mure laale guma aanore muronna laalo yine woshshinanni ,winxenna mure laale guma aanore murona laalo yineemmore Mango, Papaya ,Loome ,Burtukane woloottano kore labbinoreti.

sumuda sumudaho yineemmohu mitturichira ewelumma woy maymasi kulannoha sumundoonni sumuda sumudaho yine woshshineemmo lawishshaho ewelumma kulate maalaatinsoonni malaate sumudaho yine woshshineemmo sumudaho yine woshshineemmo maaalaateeti

Baadi xagga baadi xagga yineemmoti baado loosante xaginateho ikkitanno xagga baadi xagga yine woshshineemmo kalaqamu dubbinninna babbaxxinoii haa'neenna xaginateho ikkitannore baadi xagga yineemmo

Adawu agaraano adawu agaraano yine woshshineemmori mitte gobbaha wodho seeransa sa'annoha agartannore adawu agaraano yineemmo. Mitte gobbaha seera agartannore adawu agaraano yine woshshineemmo.

GOdo'le, godo'lete yineemmoti budu godo'le lekkate kowaase godo'le angate kowase godo'le woloottano kuri labbinore xaphi assine godo'lete yine woshshineemmo.

Superimaarkeete mirte yineemmoti, ashshagame shiqewoore haayiishshina'yi saamuna intaayi sagale angaayiiricho buudhinayi qiwaateoo lanbore ashshagante shiqqino mirte mitte mitte maarkeeteyi afi'neemmore supermaarkeetete mirte

hayyonna bude ,babbaxxitino hayyonna bude no yaate hayyonna bude horonsidhe dagate ikkannore loonsanni lawishshu gede adhinummoro hayyonna bude horonsidhe shimmanne gantannore mannaho diphaarenna udiraare shiqishshanno

Sumuda, sumudaho yaa ma'latinse wo'ronni ma'late woyi mittoricho sumudaho yinne worranni ewelumma woyi mayimasi ku'lanoha umisitta calla eweluma ku'lanoha ma'latinsonni woyi sumundonni.

Baattote ofollanna dhaggese ,baatto kalaqamunni babbaxitino danni ofollo afidhino lagichame, ilalamenna hatto danni ofollo no yaate, baattote ofollo lagichame ilalamenna talasho baatto.

seensille seensilleho yineemmori xumille woy biinfille aannonkereeti goowaho wodhineemmo culki angate wodhineemmo saate uddi'neemmo udiinneoo lawewoori seensile woy xumille ledannonkereeti

Booharranni mereersha, booharranni mereersha yaa mannu maatesi ledo mare boharate qixxeessinoonni mereersha booharranni mereersha yine woshshineemmo, mannu fano yanna maatesi ledo mare booharrannowaati.

Daganna maate, daganna maate yineemmoti umisetta woga, wodho seeranna coyidhano afoo affidhinotta daganna maate yineemmo umiseha wodho balchoma coyidhanoha affidhinote.

Mininna dubbu saada, minire yineemmori mine galtanoreti Saa, Boottonna Gerreewo me"e lawinoreti, dubbu saada yineemmori kayinni dubboho galtanore Amboma, Doobbicho, Daguncho, Yedalano woloottano kore labbanoreti.

hodhishsha hodhishsha yaa mittu olliinni wole ollaa mitte gobbanni wole gobba hodhisannonkere hodhishshaho yine woshshineemmo lawishshaho kaameela xoqixoqe bayisikilitenna wolootano kore labbinoreeti.

Roso, rosoho yaa egenno hinki'lineemmonna haarore anfeemmoha rosoho yine woshshinanni ,rosu haarore affi'neemmowanna egenno haaro affi'neemmoha rosoho yinne woshshinanni, rosoho yaa ilamate illete.

Borrote uduune, borrote uduune yineemmohu borro borreessate horonsi'neemmo uduune borrote uduune yinne woshshineemmo, biire Dafittara, irsase ,laphisena woloottanano kuri labbinore borro borreesite horonsi'neemmo uduuneti.

Seensille, seensille yineemmohu woy biinfille aannonkerichooti. Lawishshaho goowaho wodhineemmo culki angate wodhineemmo saatenna wolootta xumille aannonkere seensilleho yine woshshineemmo.

Seensille, seensilleho yaa biinfille woy xumille aannonkereeti. Lawishshaho goowaho wodhineemmore culki angate wodhineemmo saatenna wolootuno kore lawannore seensilleho yineemmo.

Daganna maate, daganna maate yineemmoti umisetta woga wodho seeranna coyidhano afoo affidhinotta daganna maate yinne woshshineemmo, woga wodha seeranna coyidhano afoo affidhinote

hodhishsha hodhishshaho yaa mittu olliinni wole ollaa mitte gobbanni wole gobba haare harannonkere hodhishshaho yine woy hodhisaankere hodhishshaho yineemmo lawishshaho ,kaameela, dhoqqi dhoqqe, bayiisikilitenna wolootano kuriu labbinoreeti.

Maxaafa, maxaafaho yaa borro borreessate, borreesshine nabbawaanote qineessine shiqinshoonniha maxaafaho yine woshshinanni. Borreessaanote nabbabate borreessine shiqqinshoonniho.

owaante owaantete yaa mitte daga woyi mittu manchi hasidhe dagginore hasattonsa wonshineennansa afidhe hara owaantete yinanni hasattonsa woyi hasidhinore wonsha owaante aa woy owaantete yinannni.

Hodhishsha, hodhishsha yineemmori mittu olliinni wole ollaa mitte gobbanni wole gobba hodhisannonkere hodhishshaho yineemmo. Lawishshaho kaameela, dhoqidhoqqe biskilliitenna wolootano kuri labbinnoreeti.

Superimaarketete mirteti yineemmoti ashagame shinqore hayishinayire budhinannire intayirenna angannire ashagame shiqinore mittowa mite suqera affi'neemmo mirte superimaarketete mirte.

ko'atete yaa lekkate wodhineemmote koa'ate lekkate wodhineemmote lekkanke babbaxitinno gufotenninna qasannokki gede agartannonke gufotennina uto qasannonkekki

Muro, murote yineemmori manchu kayisenna fulittano muronna kalaqamunni fulitino muroti, muro manchi beettira lowo horo uyittano, hurbaxayo murono no hattono muro manchi beettira foolate okisijinete (oxygen ) ikkittano

Looso, loosoho yaa loonseemmori eo aanonkerinna heeshsho Massagate loonseemmore loosoho yineemmo, eo afiratenna heeshshonke Massagate loonseemmore loosoho yinne woshshinanni.

Hara, hara yaa mittu olliinni wole ollaa harate, daa"attote yaa mittu olliira nookkire haarore marre wolu olliira daa"atate, daramate yaa mittu olliinni wole ollaa hudete oluyiinna babbaxxewo qarrinni harate.

Hodhishsha, hodishshaho yineemmohu mitu ollinni wole olla mitu bayichinni wole haare haranonkere woyi hodhisanonkere hodhishshaho yinne woshshineemmo lawishshaho kaameella ,dhoqidhoqe ,bisikilitenna woloottano kuri labbemere.

Baadi xagga, baadi xagga yineemmoti baado lonseenna xaginaateho ikkitanno xagga baadi xagga yineemmo. Babbaxxinno kalaqamu muronni ha'neenna baadi xagga baadi xagga yine woshshineemmo.

Sagale sagalete yineemmori inteenna hurbaateho ikkannore hurbaaxxineemmore sagalete yine woshshineemmo lawishshaho sagale manchi beetti heeshshora qara coyeeti yaate inteenna hurbaateho ikkitannonkete.

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yineemu mannu bara dafurayi loosiray hose hashsha umo wore maatesi lewo teesso assire heeranno mine gallanni mine yine woshinanni

Egenshiishsha, egenshiishshaho yineemmohu mittowa may nooro haarore may nooro egensiisannonkeha egenshiishshaho yineemmo, mittowa may nooro, haaruri may nooro kulannoha egensiisannonkeho.

Faashine, faashinete yineemmoti haaruri yanna yannatenni ikkannorinna uddi'ayiiri wodhinaayiri koatteoo abbewoori haaru haaruri qinaawe yanna yannate daannore faashinete yine woshshineemmo.

Mininna biirote uduunni mine maatete ledo horonsi'neemmoho. Biirote uduunni kaayiinni biirote loosu harinshora biirote horonsi'neemmo uduunneeti. Mini uduunni mine maatete ledo mine loosi'neemo uduunneeti.

Poletika, poletikaho yineemmori gobba massagani noo massagaano mootuma massagate horonsidhano hayyo poletikkaho yine woshshineemmo gobba massagani noo massagaanorano mootuma massagate horonsidhano hayyoti.

agatto, agattote yaa angeemmore du'namaancho agattote yine woshineemmo, lasilaasa, biira, waa, ado, wolootano kuri labbinore du'namaanchore agate horo'nsi'neemmore agatote yinanni.

Babbaxxino dani uduuni no yaate, horosinni lemisale biirote uduuninna mini uduuni no hattono horo horosininna akatisinni babbaxxino dani uduuni no, biirote uduuni biirote horora mini uduuni mini horora hosano yaate.

mini uduunne mini uduunnino mitte mine horonnsi'neemmo uduunne mini uduunne yine woshshinanni lawishshaho gonxayi daallassa ofollinayi wombare wolota xaphi assine maatete ledo horonsi'nayiire mine uduunne yine woshshinanni

Bunu minenna sagalete mine, buna ange sagale hurbaxinanni affi'nanni owaante bununa sagalete mine ,buna ange sagale hurbaxinanni owaante affirate owaante qixxeesinonni buni bununa sagalete mineti yineemmo.

Daddalo daddaloho yaa hidhanna hirate ikkito daddaloho yine woshshinanni hidhanna hirate ikkito daddaloho yine woshshinanni. Hidhanna hirate ikkito daddaloho yine woshshinanni. Daddaloho yaa hidhanna hirate ikkitooti.

Poletikka, poletikkaho yaa mootimma gashite massagani noo massagaano mootummansa gashittano woyi massagano hayyoti, poletikaho yaa mootumma massaganni noo massagaano massagate massagani horonsidhano hayyoti.

Looso, loosoho yaa eo aanonkere heeshshonke massagate loonseemmo xaphi assine loosoho yinne woshshineemmo lawishshaho baatto loossa ,saada alalla ,daddalla wolootuno kuri labbanoreti .

Sumuda, sumudaho yaa malatinsonni malaateti, malaateho malatinsoniha sumudaho yinne woshshinanni lawishshaho ewelumma ku'lanoha umisitta mayima ku'late malatinsonniho woyi sumundonniho

Mininna biirote uduune, minina biirote uduune yineemmohu mini uduuni mini horora maatete ledo mine horonsi'neemmo uduuneti, biirote yineemmohu kayinni biirote loosu harinshora horonsi'neemmo uduune biirote uduuneti.

Umu danancho, meyaate umi dananchina labbaahu umu dananchi wogate garinni meyaati umose eela qolte amaxxitanno wogate garinni labbaahu umu dananchosi haxiranno woy mudhanno.

godo'le godo'le yineemmoti babbaxitinno dani godo'le no lekkate kaase godo'le angate kaase godo'le budu godo'leoo labbinnore kore xaphi assine godo'lete yine woshshineemmo godo'lete yine woshshineemmo

Daddalo, daddaloho yaa hiranna hidhate ikkitto daddaloho yine woshshinanni, hiranna hidhate ikkitto daddalo yine woshshineemmo, daddalo yaa hiranna hidhate ikkitooti.

Hodhishsha, hodhishshaho yaa mitu ollonni wole olla ,mite gobbanni wole gobba hodhisanonkere hodhishshaho yinne woshshineemmo lawishshaho kaameelu dhoqi-dhoqe ,basikilitenna wolootuno kore lawinoreti.

biifisa biifisate yaa mittoricho la''ate baxisanno gede assine xumisa biifisate yine woshshinanni la''ate baxisanno gede assine seekkine xummisa biifisate yine woshshinanni